Tinoda kutenda hurumende inogara yakachenjera yakangwarira zvirwere zvinopuhwana mune mumbepo zvinenge zveida kudzivirirwa inenge ine mutombo yodzivirira pasina mudutso.

Zvinodiwa kuti vantu ,vanoshanda muzvibhedlera vapuwewo mpahla dzekuti vazvidzivirire apo vanenge veyihloya vantu vanenge vawuya nezviyayiyo zvavo kuti vasabatirawo hutenda.

Zvitenda zvingadaro zveibuda mukati mwentaraunda dzedu tinosisa kurumba nazvo kuzvibhehlera kuti vane unyanzi vatibatsire zvisati zvaenda kana kupararira nenyika yeshe.

Mitombo yechiyungu inowanikwa peshe-peshe, vezveutano pakayita chitenda chinenge chanyuka, vanohamba mumamizi mevana, veyi dzivirira chitenda.

Tine zvitenda zvinotwisa zvinoite kutoti muntu usaende kunomuona usina kuzvidzirira muviri vako veshe. Ngekuti ukaenda iyoyo unokwanisa kutobvako vatobatiravo chitenda chakona.

Kuudzirwa kuti tive vantu vanoda kuhloiwa nezveropa redu kuti rinomhanya zvakawanda zvakadini uye nezveshuga kuti yakawanda here mumiviri kana kuti ishomani.

Chirwere chinowanikwa chinotapurirwana zvakawanda maningi vantu vanokurudzirwa kupfeka mbahla dzekuzvidziirira nguva nenguva kana veishanda nezvitenda.

Tinokurudzirwa kuti kana tanezvitenda, zvinotinetsa mukati menyama dzedu , tikwanise kuenda kune vanamazvikokota votihloya, votidetsera kanachiyirapwa chipere nerapwa.

Vana vadoko vanekodzero yakanyanyisa kakurutu pakutsonga kwavo vanokasire kubatira nekuhakira zvitenda zvakaparadzana zvirimukati mwemhepo nemukurarama.

Tinezvitenda, zvinoda kuramba zveyidziyirirwa, kunyazvi kuvantu vakuru . Kana zvabuda zvitendazo, ngatiyendeyi kuzvibhedhlera tinopuwe mitombo yekuzvidziyirira kubva kuzvitenda izvozvo.

Zvitenda zvinoda kudziwirirwa zvakapfekwa mbahla dzekudziwirira kubva ku musoro kusvika kuzasi zvitenda zviyani zvinotapurirwana ngekufema mitutu kana kubata mvura dzinobuda mumwiri mwemuntu.

Vantu vanokurudzirwa kuti kana kukanzi vanhu vanode kudzivirirwa kubva kuzvichechana kusvika kuvatana, ngavaende vanodzivirirwa. Vamweni vakaramba munguva yeKovhidhi, asi vakazorwara vakatoparara.

Kune zvitenda zvino wanikwa mukati mwe upenyu hwedu zvino tapurirwana ngeku fema mututu umwe cheta vantu vanosiso ku dzivirira kuti vasa batwa nge zvitenda zvakadaro.

Tinokurudzirwa kuziya zvitenda zvapararira uye kuti tingadzivirira zvitenda seyi zvimweni zvitenda hazvidi uchapa zvinoda utsanana zvinobva zvatiza chitenda ichocho tinochikunda ngokugeze nyara.

Zvitenda zvemukati memwiri zvimweni zvacho zvikahloyiwa zvinozi zvinoda kuenda kubanze kwenyika ngendaa yekutama michina madhokodhera tinao asi michina ndooyatisina.

Pane zvirwere zvisingaiti kuti dhogodheya akuhloye asina kupfeka zvekudzivirira kubva kungubo yekumusoro, kusvika kumbatya dzemwiri yeshe ngative vantu vanozvidziviriravo teipinda muzvibhedhlera.

Tinotenda vanoramba veihloy vantu mumakanyi vanotohambira kumakanyi arikuretu kusina chibhedhlera kuti vabetseredze utano hwemuntu .

Munhu weshe unayo kodzero yekuvhakachira zvibhedhlera zvedu kana asikazwi zvakanaka azvina kuti urimutsvuku urimutema wakareba kana wakapfupika muntu weshe ngaangorapwa .

Tine zvitenda zvinodzivirirwe vana kuitire kuti veikura, vakure vakadzivirirwa kuzvitenda izvozvo vasazozvibata uye vakure vakagwinya.

Vashandi vemuzvibhedhlera vane nguwa yavanodetseredza nekutorapa zvitenda zvakaparadzana pachena mukati mwentaraunda, iri rinenge riri donzvo rehurumende rekuti vanthu vaone kurapwa vararame.

Tine zvitenda zvinobata vantu nenyaya yekuti vanenge vashandisa mvura yakasvipa. Zvinokurudzirwa kufashaidza kana waona kuti mvura yako waichera pasina kudziviririka.

Zvitenda zvakawanda maningi. Pane zvimwe zvinototyisa kuti dhogodheya akwanise kuzvirapa zvitenda izvozvo iye asina kudhloka zvidhloko zvekuzvidziirira.

Pasi rino rese vezveutano vanombohamba vakazvipira vasina muduso wavanopuwa vachitaurira nharaunda nezveutano uye kuti vangazvidziviririra kubva muzvitenda sei.

Bazi rezvehutano rine parinohamba kuti ribhire vantu kuti musadai itai icho nei icho kuti vazvidzivirire kubva kunhenda dzakaparadzana.

Pashi rino reshe pane nguwa dzavanopa ruzivo nechenjedzo kuruzhinji rwevantu kuti vaziye kodzero dzavo pane zveutano kuti vasafire muchidima.

Pashi reshe tinoriona richibatwa nezvitenda zvakasiyana siyana tinoonawo hurumende yedu yeibatikira Vantu vayo yeidzivirira pachena.

Munharaunda mwedu munosisa kuva mune mvura yakachena. Inoshandiswa ngeveruzhinji, kunyanyavo vana vadoko vanokasira kubatwa ngendenda.

Kutenda kubatikira kunoita pasi rese, reiunza vantu vakadziemerera vega, vasingabhadharwi nehurumende kana anani vachipa vanasikana zvekushandisa, kana vana vadoko zvekurya, kana anamai akazvitakura zvekurya.

Pashi rino reshe dziripo nguwa dzinozi vanhu ngavabude chirongwa chekudzidzisa vantu mubariranwa Kuti vazive kuzvibata kubva kuzvitenda zvakaparadzana.

Pashi reshe riri kukuridzira kuti hurumende inasire zvinyuka ichiisa muzvima paipi ngepombi kuitira kuti mvura iyoyo inge yakagadzirirwa kuti muntu weshe ayimwe yakanaka yakachena

Vantu vepashi reshe vanombounganidza veshe venyika dzeeshe vanoita zveutano kuti vaite muhlangano veiudzana matambudziko evari kusangana nawo nekuudzana kuti vozvipedza sei.

Pasi rese rinokurudzirawo kuti hurumende ibatikire zvitenda zvinenge zvanyuka, ikwanise kudzivirira vanhu vayo, yeiita kuti munhu wese abairwe pachena.

Mvura ndicho chiro chinoponesa. Ndicho chiro chakanaka mumagarire evantu. Zvinokhombisa kuti aifanikiri kutotamika mundaramo dzedu vantu, ngekuti mvura igwinyiso, ndiwo upenyu.

Pasi rese rinewo chidanto chariri kutora ritori nevantu vanoriemerera vane zvigaro zvepamusoro soro vanoti akuna muntu unofanirwa kusarira mashure panyaya dzeutano.

Tinadzo mutombo nezvinokwanise kuwanikwa kuvana veidetserwa nepashi reshe zvinopuwa pachena kuvana vadodori kuti vadetsereke muzvitenda.

Vantu vakawanda vorwara ngekurashe njere ngendaa yekuti ingava ntamo kana kunesana mumamizi vantuwo vanodawo rudo nekudetserwa.

Tinokurudzirwa senharaunda kuti tione kuti zvibhedhlera zvedu zvakatikwanira ere kana zvisina tobatana pamwe chete todzivakira hurumende yozoisawo chimwe chikamu

Zvibhedhlera zvedu zvidoko, zvinowanikwa zvakaakiwa zvisina kuhlamburuka, asi tinotodawo kutozvishandisa izvozvo, ngekuti ndipo patinoenda kana taitawo zviyaiyo zvidoodori.

Tinazvo zvibhedhlera mazviro kwazvo mundaraunda dzaka paradzana dzinobetsera varwere apo kamwe pavano shanyira kana kuvhakachira ndau idzi.

Muzvibhedhlera medu, tinokurudzirwa kuenda kunohloyiwa nanamukoti nemadhokodheya. Kana tikawana vasipo, ngatiyende kuzvibhedhlera zvakazviyemerera zvega.

Zvibhehlera indau dzinovhakachirwa ngeanorwara, madzimai anoda kubara vana vadoko vanoda kurapiwa, vakura vasharukwa anodawo kudetserwa mukati mwezveutano.

Zvibhedhlera zvedu zvidoko, zvinowanikwawo zviri zvibhedhlera zvinongovakwawo nje zvisina kuhlamburuka. Tinokurudzira ventaraunda vasimudzire zvibhedhlera zvidoko nokuti ndipo panotanga kudetserwa.

Ikodzero yechizvarwa cheZimbabwe kuti vaende kumphatso dzekundohloyiwa apo kamwe nyama dzawo dzisingaiti zvakanaka.

Zvibhedhlera zvedu, zvidoko zvekumabuya, zvakazorudzirwawo nekubhuirwa nehurumende, kuti zvive naananyamukuta, vanokwanisa kubetsera, vanamai vanenge voode kubara.

Zvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko azvidakadzi kuenda nekuti zvinosvika wogara nguwa refu kana kuto bvepo usina kuona dhokodheya nokuti madhokodheya mashoma

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko, zvinodawo michina yekuti ihloye vanouya nezvitenda, kona iyoyo, vadetsereke ngemukuwo wakanaka.

Vantu mumantaraunda mavo vakaona kuti utano hwakavakoshera uye vantu varikupera vachienda munjira kundorapwa zvitenda kumataundi. Vaakubatana kuvaka zvibhedhlera zvidoko muntaraunda mwavo.

Muntu akaenda kuchibhedhleya chidoko vanokwanisa kumuti apfuurire aende kuzvibhedhleya zvikuru kunova nemichina nemadhokodheya anokwanisa kumuhloya nekuti chitenda chake chinenge chakakura.

Vezvehutano vane nguva dzavanohamba veidhibana kunyazi nevana vechikora mundau dzavanoungana dziya, kuri kuvapa mazano nechenjedzo yekuti kwabuda denda rakati rinodziirirwa ngenjira dzakati ,kuitira pavanoenda mumakanyi vabereki vaziiswe.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vafarire zvifundo zvinozovapa kuti vaende kuzvifundo zvepadera dera vazodzidza nezveutano vokwanisa kuita madhokodheya.

Vantu vakawanda vanoita nezveutano vanoudzwa zvizato zvekuteedzera kana vari pabasa kuitira kuchengetedza kodzero dzavo uye nedzemutenda.

Hurumende ngaitenge mishina yakawanda iise muzvibhedhlera mayo. Zvibhedhlera zvakazviemerera zvega zvinodhurire vantu ngekuti ndizvo zvega zvinenge zviine mishina inohloya.

Tinokurudzirwawo kuti tishande pamwe chete nehurumende yedu nebato rezveutano kufambise mashoko anenge aripo panguva iyoyo kuti vantu vadetsereke.

Tinotenda hurumende inoramba yeyi vandudza nezveutano yeisa mitemo nezvizato nezve kuti madhokodheya nanamukoti vavewo vakachengetedzeka pamabasa avo.

Nyika ino kukura kwayo pashi rino reshe, muntu wega wega une kodzero yekuenda kundohloyiwa nekutoziya kuti hai umwe ngaumwe unosisa kuvhakachira ndau dzezvibhehlera.

Tinokurudzirwa kusahlangana naanamazvikokota vanenge vaita mihlangano yavo, kungaa kunze kwenyika. Pavanodzoka veida kutura mashoko, vantu ngatiendeyi koyaiya.

Tinokurudzirwa kuti kana tiri kuzvibhedhela kuyani, tapiwe mibhedhu kuti tigarire tiriyo, ngative nemuntu anokwanise kuti betsera, watinenge tabve naye kukanyi.

Zvibhedhlera, zvipatara zvinosisa kunge zviri mundaraunda inogara veruzhinji vawone rudetsero pavanorwuda kuti kana varwara vasafa.

Ngatidetseredzewo Hurumende sevanhu ventharaunda kuti zvibehlera zvedu zvikuru nezvidoko zviwane zvikwanisiro kuti madhokodheya nanamukoti vasaneseka pabasa ravo.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinosise kuvandudzwawo kuti zvive nepakanaka pekuemerera kana vantu vane zvitenda. Vantu ngavasaemera pakaita pabanze nekuti vamweni avadi kuziikana kuti vauya kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kugara teienda kuzvibhedhlera zvedu zviri mundaraunda mwedu kunyazi hapana chatinozwa asi kugara takahloiwa ngazi yedu zvikararwa zvedu mvura inobva mumwiri kuti tirambe tichiziva kuti atisati tane chitenda.

Zvibhedhlera zvedu zviri kuvandudzikawo apo neapo zveikwanisa kudetserwa nemapato akazviemera ega eyivapa mitombo nezvekushandisa pamabasa emadhokodheya.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo movha dzinodetseredza kuti mushando uhambe kungaa kutwara ashandi kubvise pandau iyi veiendese ino, kunyazwi varwere vabviswe pachibhedhleya ichi veiswe pane chimweni.

Muzvibhedhlera medu munewo panotengeswa mitombo yekudetsera vanenge vanyorerwa nemadhogodheya naana mukoti kuti vaiwane pasinde.

Ndatikurudziranei sendaraunda kudziakira chibhehleya chidoko chinoita nezveutano tozokumbirawo zvibatsiro zvishomani kune mapato akadziemerera asi tadzitangira dziro dzedu.

Tinotenda bazi re zveutano riri kuramba reyi kurudzira kuti chi bhedhlera chiwakwe pamwe chete nepano tengeswe mitombo kuti vantu vadetsereke pa ndau imwe chete.

Tinoona kuti nguwa yega-yega vantu varwara vasikazi kuite zvakanaka vanozondoponera kuzvibhedhlera. Zvinoronza kuti dai zvibhedhlera izvi kusina vantu vaifa kuita murakatira.

Tinotenda hurumende irikuvandudza zvibhehleya zvedu inotopa mibhedha yekuatira kuti vanhu vaate zvakanaka kana vazwi vagarire varimwo muzvibhehleya vasaneseka ngeku ate pashi asi vavate pasinga tonesi marwadzo avo.

Zvakakosha kuti tiziye zvibhedhleya zviri muntaraunda matinogara, uye kuziva taguma pachibhedhlera kuti tinombo nange kuri kana tine chitenda chemaziso kana chemazino.

Zvibhedhlera zvakasiyana siyana Zvine vashandiwo vakafundira basa rawo zvibhedhlera zvinosiyana zvimweni zvakakura zvine zvikwanisoro zvakakwana zvimweni zvidodori azvikwanisi kuhloya vantu nemuchina.

Tinotenda zvi bhedhlera zvedu zvo wandudza zvo detsereka vantu vakawanda vava ku kwanisawo kuuya kuzo shande mahala pa chibhedhlera kuri ku wandudza bato rezve utano.

Madzimai ndivo vantu vanochengetedza kana kutorwa nguwa yakareba vane vana vadoko zvino pano apo neapo vanoenda navo kuzvibhedhleya kundododzerwa mitombo kubva kuzvitenda zvakaparadzana .

Zvibhedhlera zvedu indau inodadisa inosisa kuva ine zvivakwa zvakana yoita midziyo yakana inoshandiswa pozoita vanhu vanoshandirapo vane ruzivo rwakadzama kudetseredza varwere vanenge veizovhakacha pazvibhedhlera izvi.

Mu zvibhedhlera mwedu muno shandiwa ndiana dhokodheya vana mukoti ana matanyera vano tsvaira tsvaira ne vano suka ma gumbeza kuri kuda kuedza kuti utano hwe vantu hupetuke pandau.

Dziriko ndau dzakabudirira dzinoti chibhedhlera chidoko chiripo chibhedhlera chikuru chiripo nepanotengeswa mitombo paripo muntu unodetsereka pandau imwe.

Tine zvatinazvo zvitenda zvinoda kuramba zveihloiwa uye zvinode kuramba kuti madhokodheya arambe eita mihlangano eipanana mazano kuti vakwanise kuzvikunda.

Vantu pasikachakoni kurya, kufema zvakanaka, nekuita ngazi shomani mukati mwemwiri yavo, vanoenda kuchibhedhlera kundo puwa ngazi ichibairwa ngemajekiseni.

Mumagarire edu vanthu tinosisa kuramba takahloyiwa kudayi ngezvinoitwa movha dzinoenda kookhanikwa, ndizvo vanthuwo vanosisa kuenda kumagaraji avo anosi anozwi zvibhedhlera.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanovavarira kuchengetedza utano hwavo, kuti tione kutichengetedza utano hwedu ngative neruzivo rwezvitenda zvingatibata takarivara.

Muzvibhedhlera mwedu tinowanikwa mune vantu vanouya nezvitenda zvemadziso arimwo madhokodheya akafundira nezvemadziso ngatiende tinodetserwa kuzvibhedhlera.

Vanorapa zvemukati mwemwiiri wemuntu vanomboita makungano nedzimweni nyika veiudzana kuti chingapera sei dambudziko kana kuti michina dzipi dzingadiwa.

Hurumende yakaisa bazi rinoona nezvevantu vanotama rinovabetsera kungava muzvibhedhera kana muzvikora. Bazi iri rinoshanda pamwe chete nezveutano rinotobetsera vasina mari kuti vahoiwe.

Tine zvemukati momuviri zvedu zvinombopota zveirwadza. Zvinoda kunohloyiwa kana ukazwa kurwadza kwemuviri wako kuitira kuti chirwere chisakura wakarivara usingazii kuti zvinofamba sei.

Tinokurudzirwa kuramba teihloyiwa vonoite musangano vantu vezveutano kuti vakurudzire vantu kuti vasatya kuhloyiwa zvitenda zvirimukati mwomumuiri zvirapwe zvisati zvakura .

Muzvibhedhlera mwedu zvamwo zvinoshandiswa kutotolosa madzimai akazvitakura, ane mimba kuona kuti mwukati mwana wakaite magarirei kuri kudetseredza kuti pavanosununguka adetsereke zvakanaka.

Zvirimwo zvirwere zvakadai ngezveshuga zvinorwadza vantu. Vantu avavo vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kundohloiwa pachiri padhuze kuti vasa. serepeteka.

Utano chinhu chakakosha ,kana uchishanda kuzvibhehlera musazvitorera pasi, kana kuti handirwari, muntu ngaadziirire peshe panorapa asharuka vedu vanenge vanezvitenda.

Zvakakosha kuti muntu arambe eihloiwa, kuti abatwe chirwere chisati chakura. Avo vanoita zvekurapa zvirwere zvemukati mwemuviri, ngavazvidziirire nekudziirirawo mutenda.

Zviripo zvitenda zvinotode kuti madhokodheya aningirisane kuti zviinyi zvirikuitika pamutenda wedu vopanana mazano vokwanisa kumurapa wotopona.

Hurumende irikuramba yeivandudza zvibhedhlera, chibhedhlera chega chega chaiswawo mhatso yekuhloya zvinobva mukati memuntu kuitira kuti zvitenda zvibatwe apapo apapo.

Zvibhedhlera zvedu zvinosisoo kushongedzwa zveiiswawo michina inokasira kupa zvinenge zvabuda mungazi kana gararwa remuntu kunadhogodheya kuti vakwanise kumudetsera ngekukasika.

Varipo antu vanoita basa rekutsvoya ngazi yemuntu kana awuya nayo kuti chitenda chayo ndecheyi. Vanoda kubetserwara nembahla dzokupfeka kuti vazvidzivirire.

Variyo vakadzidzira basa rekuhloya zvinobva mukati memuntu vashandisa michina hurumende inokurudzirwa kuwandudzirwa michina dzekuhloya dzo muzvibhehleya zvedu

Tinokumbirawo kuti zvibhehlera zvedu zveshe, zvivandunzwe, zvipiwewo michina inohloya zvinobva mukati yemwiri yevantu ,zvisangowanikwa kumaguta makuru chete.

Iriyo muchini yechizvino zvino inodetseredza munobikwa mitombo nekuyidhibanisa kuri kuda kuyedza kunasira mitombo inozodetsera vantu kubva muzvidenta zvakasiya siyana.

Vana mazvikokota patinovhakachira ndao dzekuhloyiwa vanoshandisa mitombo yakaparadzana mumbatso idzi nemichini nemidziyo yekuda kuedza kuona nekuzemena zvinorwadza muntu .

Tinadzo ndau dzinohloiwa vantu dzine michina yechizvino-zvino. Inobudisa chitenda chinenge chirimungazi inenge yatorwa muntu dhogodheya otoziya kuti ungada kurapwa sei.

Nezvibhehlera zvedu zvimweni zvakutoakwa zvakazviemerera zvega kuti zvingohloya zvinobuda mukati memuviri wemuntu. Unotoenda Kuna dhokodheya otokunyorera chitsamba kuti enda undohlowiwa chakati wotoenda kuzvibhehlera izvozvo wotopuwa chitsamba wodzoka kwadhokodheya worapika wotopona.

Tino kurudzirwawo kuti kana taenda ne zvitenda zvedu ku zvibhedhlera tinge taka gadzirira kutorwa zviro zvinoda kuzo hloyiwa nge muchina dzedu tisatya kana kuzo tiza mu zvibhedhlera kana tanzi tinode kutorwe ngazi.

Bazi rinoona ngezve utano, rinoramba rei vandudza zvibhedhlera , veyi isawo michina inohloya zveshe zvinga wanikwa mukati mwemuiri wemuntu, kuti chitenda chikasire kurapika.

Inguva ino rwadza kana muntu achinge abatwa ne chitenda otamika kuzivikanwa chitenda chiri chaari kuzwa zvakanaka yamho ku hloyiwa ngazi.

Tinokurudzira hurumende yedu itidetsere nezvinoshandiswa ne avo vanoshanda munohloyiwa vane zvitenda kuti vawaniswe mphahla dzekuzvidzivirira.

Bato remuzvibhedlera rinoita ngezvekuhloya ngazi yemuntu kana achinge ada kuhloyiwa kuti awonekwe kuti chitenda chaanozwa chimbori cheyi.

Zvirimwo mudziyo yakaparadzana mukati mwemhatso dzinohloiwa vantu ngevantu vakafundira vane unyanzvi hwekuhloya zvitenda zvakasiyana siyana.

Muzvibhedhlera medu dzirimo mudziyo dzinohloya zvitenda zveshe zvinenge zviri mukati memuviri zvichishandisa ngazi garahwa mate kana tsvina.

Vana mazvikokota vanotora nguva yavo yekusanganisa mitombo yakaparadzana. Zveienderana nekuti uyu mutombo unorapa nhenda yakadini mukati mwenyama nekugara kwevantu.

Tine bandiko riromwo muchibhedhlera rinoita nezvekuhloya gararwa, ngazi, tsvina mvura dzinobuda mumwiri. Kuti chivanike chitenda.

Panguwa iyo nyama dzevantu dzisingaiti zvakanaka dzeitapira tapira nekubaya baya nekutsuna tsuna vanoenda kuzvibhedhlera koohloyiwa.

Kukurudzirwa kuti tikwanise kuenda kuzvibhedhlera zvikuru ndizvo zvinova nechikamu chekuhloya ngazi tsvina kana mvura garahwa zvinobuda muviri wemuntu kuti chitenda chioneke.

Michina inohloya zvitenda zviri mukati mwemuwiri ngaiwanzwe muzvibhedhlera medu kunyanya zvibhedhlera zvepashi kana zviri mumataundi madokongamuvewo nemichina isawanikwa kumaguta chete.

Tinokurudzirwa kuti kana tine ana mai vakazvitakura tivakurudzire kuenda kundohloiwa kuzvibhedhlera kana vachinge vatonta mimba dzawo vasanonoka kuenda kuzvibhedhlera .

Vana vadoko vanosisa kuramba vakaningirwa kubva kunhenda dzakaparadza ngekuti pama zera avo echidokowo vanokasira kubatwa ngenhenda dzakasiyana siyana hino ngavaende kohloiwa kuzvibhehlera.

Petinovhakachira zvibhedhlera zvedu tinodhibana nezvikwangwari zvinokombisa kuti uku kunoitwa nezvei uku kunoitwa nezvei.

Zvinosisirwa kuzikanwa kuti muntu egaega une kodzero yekuvhakachira ndau dzinorapirwa vantu, dzinova zvibhedhlera kuitira kuti agare eiziya kuti mwiri wake wakadini pane mare kana kuti pasina mare.

Ana mai edu ane ana vanomboitawo mazuwa avanodaidzwa kuzvibhedhlera kuti vauye vadonhedzere vana panguwa imwe chete zvisinei kuti uri kudzivirirwa zvimwe zvitenda.

Tinokurudzirwa kuti tiveo vantu vanodetseredza nekuvawo neruzivo kuti mwana ungadetsererwa sei kana apindwa nedambudziko tiri pakanyi tisati taenda naye kuchibhedhleya.

Vana vedu vadoko vari pashi pemakore mashanu nguwa yega yega vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kohloyiwa nekudonjedzerwa mitombo kuti ndaramo yavo iite zvakanaka .

Vanamai vakadzitakura, vanobara, vanoyamwisa nevana vakona vanokurudzirwa kuramba veienda kunohloyiwa veidzivirirwa kuzvitenda.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimo midziyo dzetisingaziyi kuti dzinoshandei, ende vantu havasisi kutoziya kuti dzinoshandei kunze kwekutozoona dzeishandisirwa iwewe kana waguma apapopachibhedhlera.

Tinoda kutenda hurumende inoramba yei betseredza kuti zvibhedhlera zvedu zvivewo zvepadera dera, zvitodzane nezvekubanze kwenyika uko kunoenda vakuru vedu venyika kunorapwa kuti isusuwo, zvimbwasungata ,tirapwewo zvakanaka.

Muzvi bhedhlera medu mune zvimweni zvino shandiswa, zvinoita kuti naiti ipinze mitombo mukati metsinga dzemuntu, awane kupona.

Michini dzemandorokwati dzepadera-dera dzinoonekwavo muzvibhedhlera mwedu. Dziibetseredza vanoshandemwo vanosanganisira vana mukoti nemadhogodheya kurapa varwere.

Tinokurudzira madhokodheya audze hurumende kana michina dzavanenge veishandisa muzvibhedhlera dzisingachaenderani nemukuwo vakwanise kupuwa dzinoenderana nenguwa.

Zvibhehlera zvedu zvinofanirwa kupuwa zvekushandisa zvakakwana uye zvinoenderana nemukore watinawo vanthu, ngavadetsere zvibhehlera zvemunharaunda mwavo.

Zvinodakadza kuona kuti muzvibhedhlera mwedu dzirimwo mishini dzinonasira nekuvheneka kunyangwe neitsvo dzeinyarwadza vanenge veitokukhombidza kuti aaah itsvo dzako idzi dzakadayi, dzakadayi dzikadayi ,veikurapa kudzipetudza pandau.

Hazvo zvekushandisa muzvibhehlera, zvinofanirwa kuwanzwa kuti dhokodheya, vananamukoti vashandise vadetsere vanange vauya nezvitenda, zvavo kuti vaone kupona.

Zvirimwo zvinoshandiswa nemadhogodheya mukati mwezvibhehlera zvedu zvavakuita kuti madhogodheya akwanise kuhloya zvemukati mwemuntu veitoona zvakaita semapapu.

Kunohloyiwa zvitenda kuzvibehleya munowanikwawo mune midziyo yekushandisa kuti dhokodheya adetsereke pakuhloya munthu ane chitenda.

Muzvibhedhlera zvedu dzirimwo michini nezve kushandisa wo zvakakwana zvinoita kuti zvidetseredze ana mukoti nemadhokodheya pega pega pavanenge veihloya varwere.

Muzvibhedhlera zvedu zvakaparadzana mukati mwenyika yedu irimwo michini nemidziyo inoshandiswa kudetseredza pakushanda kwemadhokodheya nanamukoti kuti vantu vanorwara vadetsereke

Kurudzirwa kudetserawo zvibhehlera zvedu nekupemba michini inokwaniswa kushandiswa nevantu kuti vakwanise kuvavo nazvo muzvibhehlera zvedumwo.

Zviriyo zvimidziyo nemichina yekushandisa muzvibhedhlera. Yekubetseredza mukoti kuti akwanise kuziya chitenda chekuudza dhogodheya.

Ngatikurudziranei tiende kuzvibhedhlera kundohloiwa ngekuti zvibhedhlera zvimweni zvavawo nemichina yechizvino zvino inodetseredza dhokodheya pakuita basa rake.

Dzirimwo mishando mukati mwazvibhadhlera zvedu zvatinazvo munyika yeyezimbambwe. Dzinobetseredza madhogodheya nana mukoti kushanda zvirokwazvo kubetsera varwere.

Iriyo midziyo dzinodetseredza vantu vanenge vasingachaoni zvakanaka. Muntu ukazwa madziso eisosona kana kusateyiwa nechiedza enda uno hloyiwa kuchibhedhera.

Zvirimo zvekushandisa zvinodiwa nemadhogodheya kuti basa ravo rireruke kuti vawane kuhloya mutenda nemazvo iye achikwanise kurapika nenguwa.

Michina inodiwa muzvibhedhlera yaonekwa iriyo ngekuti hurumende inokumbira mumasangano akazviemera ega kuti vaidetsere votodetserwa nevantu vane zvitenda votodetsereka.

Muzvibhehlera medu ngamupiwe zvikwanisiro zvekushandisa michina inokwanisa kuhloya vanezviyayiyo kuti madhokodheya vakwanise kudetsera nguwa ichipo.

Tinogara teyida kudetserwe ndiwo madhokodheya. Muntu unotoziya kuti uyu ndidhokodheya nokuti anenge anechiro chanoshandisa chirimuwuro chanohamba nacho chekuterera kurova kwehana kwemunthu.

Zvirimwo zvino shandiswa muku pima ngazi ne mukurapa zvitenda zvaka paradzana mu zvibhedhlera mwedu zvino detseredza ana mukoti ana mazvikokota kuti vantu vaone kurapike nyore.

Zvinodakadza yaampo kuona kuti muzvibhedhlera mwedu dzirimwowo michini dzinoshandiswa ngemakoti edu ngemadhokodheya veshe vanoshandemwo vane unyanzvi kuri kuedza kudetseredza ntaraunda.

Hurumende yega ainga zvikoni zvekuunza michina muzvibhedhlera mayo tinokumbira masangano akazviemerera ega atibetsere kuti tione kuhloiwa zvimweni zvitenda zvisakura tingagara mukanyi.

Mu zvibhehlera mwedu zvirimwo zvino shandiswa midziyo ino shandisa nguva imweni magetsi kuri kuda kudetseredza kuti ndaramo dzevantu dzipetuke pandau nguva yega yega yavanondo hloyiwa.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo mitombo dzinobetseredza yaamho. Nemichini dzinobetseredza yaamho kuti vantu varwara vaone kurapike zvakanaka.

Tine vanemitombo hadzishandi dziri dzega, mutombo dzinopuwa kana munhu ahloyiwa azikanwa chitenda. Azvidakadzi kungozvifungira chitenda chako wotonotenga mitombo, unozvikuvadza mumwira mwako.

Tine zvetinoshandisawo muzvibhedhlera zvinodetseredza kuti muntu wauya ane chiyayiyo chake akwaniswe kuhloewa oonekwa chitenda chake dhokodheya otomupa mitombo.

Tinoudzwa sevantu vanenge vaiita zvemutambo pane vantu vanenge vaiita zviro zvatinofanirwa kunge tinazvowo zvinowanikwa muzvibhedhlera kuita kuti tikwanise kuzvidetsera tirikanyi.

Muzvibhedhlera zvakaparadzana dzamwo michiniwo dzechizvino zvino dzinoshandisa kujeka kuti dziningire mukati mwenyama kuti zvakaite maemereyi angaa makodo , ringaa ganda , zvingaa zvikunwe , ndau yeshe yemuviro zvinovhenekwa zveionekwa.

Zvekushandisa muzvibhedhlera zvakawand amaningi asi kune zvimweni zvakakosha zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya munhu zveivadetseredza kuti vaone chitenda ngekukasira vadetsere mutenda.

Tine zvatinazvo mu zvibhedhlera zvino ita kuti pave ne utsanana pasango rashwa zviro peshe peshe vantu vano kwanisa kuisa zva vanenge vashandisa muzviro izvozvo zvino ita kuti utsanana huvepo.

Madhogodheya edu ochema-chemavo kuti zvibhedhleya zvedu zvifananevo nezve kubanze kwenyika. vZinokwanisa kuhloya zveshe zvavanenge veida veibetsereka pamushando vavo.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo midziyo yakaparadzana inodetseredza vanamukoti nemadhokodheya kuhloya nekurapa vatenda vavo vanenge vavhakachira ndau idzo.

Tino kurudzirwawo kuti kana tine zvikwanisiro kana tine vatino ziya kubanze kwe nyika tiwane ku detsereka nge michina yeku isa mu zvibhedhlera medu kuti vanhu vawane ku hloyiwa.

Tinopa kutenda kune mapato akazvi emera ega ano uyisa michina ino enderana ne pasi rese mu zvibhedhlera zvedu zvikuru kuti vanhu va hloyiwe.

Zvinoshandiswe muzvibhedhlera zvinosiyana-siyana uye zveshe zvakakosha. Pane zvavanoita zvekusunda veipa vantu mitombo. Zvinenge zvakatakure mitombo kuti madhogodheya asateka-teka panyara.

Eya muzvibhehlera mwedu zvirimwo zvinoshandiswa midziyo inoshandiswa, kuri kurapa vanorwara kuri kudetseredza kupetudza hutano hwevantu pandau, tinoda kuzvibonga izvozvo kuhurumende yedu yeZimbabwe.

Muzvibhedhlera muri kutamika zvimweni zviro zvekushandisa zvekuti madhokodheya kana ana mukoti vasaonekwa vakateka teka zvavanoda kunoshandisa kana veienda kundoita zvekuvhiya vantu.

Tinokurudzirwa kugara tine mitombo yechiyungu mumamizi mwedu ngekuti amweni anogara kuretu nezvibhehlera, nokudaro muntu akaita chitenda anofanira kutanga ambopihwa mutombo wekunyaradza marwadzo asati aendeswa ku chibhedhlera.

Tifarire kuendesa vana vedu kuzvikora zvakanaka zvakavakwawo zvakanaka zvine mazita akanaka. Kuitira kuti vana vatore fundo yepadera-dera, isingazovadhanisi vanozonosangana nevamweni kuzvidzidzo zvepamusoro.

Mukupona kwedu isusu vantu, kubva kumuntu kuenda kune umweni, zviriyo zvitenda zvakasiyana-siyana, asi mukusiyanako kwezvirwere, mitombowo yakasiyana-siyana iriyo inorapa izvozvo, yakatonasirwa ngevane unyanzvi.

Mitombo yechiyungu aidi kuramba wongoshandisa, usingamboendi kunohloiwa kuna dhokodheya. Ukata shandise mitombo kwemazuwa gumi pasina chachicha, une kodzero yekudzokera kunohloiwazve.

Tinokurudzirwa kutenga mitombo yechiyungu painofanirwe kutengwa. Tisatenga mupato kana pashi pemuti kana tasangana nemunhu anotengesa. Ngatiende kunotenga mitombo dzdu kuno bvumirwa.

Irimwo mitombo yakaparadzana mukati mwemagariro evantu inorapa zvitendawo zvakaparadzana zvichienderana nekuti muntu kubva pane umweni unozwa ntenda yakadini.

Tine mitombo yechiyungu. Mitombo iyi yakanaka kana ukaishandisa mune zvakanaka. Kune mitombo yezvichechana kozouya mitombo inoshandiswa neasharuka. Vanhu ngaashandise mitombo zvinoenderana nezera rawo.

Mitombo yedu yechirungu inotidetsera maningi inonyaradza zvitenda apapo ainyanyi kunetsa kuwana sezvinoita mitombo yechinyakare yechirungu inoshandisa chipimo.

Mumagariro edu mazuva anaya vantu avachanetseki kurapiwa zvitenda zvakaparadzana ngekuti mutombo yechiyungu maningi yayo tinodaroko vanhu ivai neruzivo iryoryo.

Muzvibhehlera medu ndimwo munowanikwe mitombo uye ndimo munowanikwazve madhokodheya nana mukoti vanohloya muntu kuti adetsereke pazvitenda zvanenge auya nazvo kuzvibhehlera.

Mitombo yechiyungu aidi kungotora ngokuti pane ine mazita akafanana asi inoshanda zvakasiyana . Mitombo iyi inoda kuziya inoda kudetserwa nevakazvifundira uye vanoziya ngezvazvo .

Vantu vanezvitenda zvisingadi kuhloiwa maningi vanopuwawo mitombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo tinokurudzira vantu kuti vasatenga mitombo mumarodhi.

Hazvisiri pamutemo kui muntu akangozwa musoro kupanda otoenda kotenga maphirizi nyangwe munjira asizi kuongororwa ndiana mazvikokota kuti maphirizi angamudetseredza kubva muchitenda chake ngeari.

Kurudzirwa kugara takanohloiwa. Kunyazi atina chatinozwa kuitira kut patinotora mitombo yechiyungu, tizive zvitenda zvinenge zvatibata pamukuwo uwowo.

Tinokurudzira kuti tiziye mitombo dzedu dzatinadzo dzinonyaradza marwadzo. Mitombo inenge yakaiswa zvekudakadza vana. Mitombo yaana musashandisa kuvanhu vakuru.

Variyo vane unyanzvi vane ndxondo dzakapinza vakunasirisa mutombo yedu kuti idetsere vanorwara tisangofa kuita murakatira kubeni mitombo iriyo.

Tinobonga hurumende yedu. Inoona tisinganasiri mitombo yechiyungu asi inoita kuti mitombo dzivepo munyika, dzeinotengawo kunyika kwedzimweni dzeiwanikwa muzvibhedhleya nemuzvitoro.

Tinayo mitombo yakaparadzana mumagariro edu inotidetseredza kusunganidza ndaramo dzedu kudai ngemovha inokanikwakanikwa ndizvo zvetinoita patinomwa mitombo kunasiridze ndaramo dzedu.

Mitombo yechiyungu imweni yakona ndeyekuti mumbadzi munhuwirire mudzingwe dzimweya dzemuntu unenge arimwo kana ane chitenda chemaronda mumba munokwanisa kunhuwa.

Mitombo yechiyungu inotidetsera mukuwo watinenge taita zviyayiyo tinokurudzira kugara tine mitombo dzinozikanwa kuti dzinonyaradza marwadzo kuitira kuti muntu akava nechiyayiwo atange amwa.

Mitombo yedu ye chiyungu ino uya mu mbando dzaka siyana dzimweni dzino uya dziri mapilisi ano mwiwa zvinenge zvataura na dhokodheya mamweni ano mwiwa kungo nyaradza marwadzo ipapo ipapo.

Vana mazvikokota vane ruzivo rwakadzama rwekuvandudza kunyazwi mutombo yedu yechinyakare yotovandudzwa kuita mutombo yechiyungu zvekuti unozotokanganwa kuziya khti mutombo uyu wakabva kumunzinde..

Tinayo mitombo yechiyungu inotidetsera pakunyaradza marwaradzo ezvitenda zvatinge tinazvo, imweni inotobvise chitenda chakona, zvinotidetsera, tinozvibonga.

Mitombo yedu yechiyungu inode kuti muntu atange ahloyiwa kuchibhedhlera nadhokodheya naana mukoti kuti akwanise kunyorerwa mitombo yekushandisa kuti apone.

Tinokurudzirwa kuongororwa kunana dhokodheya nanamukoti, kana tine zvitenda zvatinozwa ngatisatore mitombo madiro edu tisina kuhloyiwa.

Tine mitombo yedu yakanaka yakasiyana siyana inoshandiswa nevanenge vane zvirwere zviyani zvekuti kana vakarya chimweni chiro kana vakatonhorwa vanoita munyaviri iriko mitombo inodzikamisa munyaviri.

Ngatidetsereke ngemitombo dzechiyungu dzinotiita kuti tisimbe vantu ngavasatora mitombo dzinenge dzeibva kubanze kwenyika dzisngabvumirwi, dziriyo mitombo dzinosimbisa vantu rume dzakabvumirwa ngehurumende.

Kurudzirwa kuziya mutombo dzedu kuti dzinoshanda sei kune mitombo dzine muhlobo wekuti kana watotanga kumwa unopedza kumwa yese kunyazi chiyaioyo chanyarara unofanirwa kuupedza.

Pane mimwe mitombo inowanikwa muzvigubhura dzakakura zvekuti vanenge vari muzvibhedhlera vanokuti uya nechitumbu chako vakudururire tinokurudzirwa kuziya mitombo tichienda kuzvibhedhlera.

Mitombo dzakasiyana-siyana dzinoshandiswa zveienderana nekuti chitendanyi chaunonzwa muntu. Izvi zvinobhuirwa nekuziiswa ndiana mazvikokota kwega tavhakachira ndau dzezvibhedhlera idzi.

Arimwo mafuta mukati me zvitoro zvino tengesa mitombo ye chiyungu anodzorwa nge vantu vangadaro veizwa mbezi ku kangaidze vanorwara ngezvinga vahlupa mukati mwe makanda avo.

Mitombo yechizvino-zvino imweni yakhona inonasira mundani mwemunthu kuti musava nezvionesa kana apedza kurhya inoita ekupimwa nekupuwa ndidhokodheya.

Mitombo yechiungu imweni yakona ndeye kudzura panenge peirwadza imweni ndeyekudzura panechironda imweni imodzurirwa mapundu mitombo dzakasiyana mihlobo yadzo.

Vanthu vanokurudzirwa kuziva mitombo dzinovadetsera pazviyaiyo zvakasiya-siyana, kuitira kuti akangozwa chiyaiyo chake ichocho, otora mitombo dzake mumphatso.

Tinotenda vakanasiridza mitombo dzechivantu karetu vaiti ukapindwa nechiro mudziso kana munzee. Vantu vaikutorera zviro vaikukorongonya-korongonya, mazuva ano unokwanisa kungo donhedzerwa munzee kana mudziso votopora.

Mitombo yechiyungu yakanaka, nekuti inobhuya kuti inomwiwa naani naani. Pane mitombo inomwiwa neana, kwozouya mitombo inomwiwa nevatana. Munhu ngaamwe mutombo wezera rake.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera kana tinezviyaiyo zvakakura ,kuti tinyorerwe mitombo yechirungu nadhogodheya kana namukoti kuti tiwane kupora.

Tinokurudzirwawo kuziya mitombo, nekuti mitombo idzi dzine mazera. Dzine vachechana nevasharuka. Musapa vana mitombo yevasharuka.

Tinokurudzirwa kuziya mitombo dzese dzingade kushandiswa kana muntu ane zvitenda zvaanazvo, kuti tigare nadzo mumhatso teiyichengetedza kuitira kuti tizoishandisa.

Tinemitombo dzechiyungu dzimweni mitombo dzinotooneka dzega pazvibhokisi zvakona kuti mutombo uyu ndewezvichechana kana wemutana ngatipe zvichechana mitombo inoenderana nezera rahwo.

Dzaayo mitombo dzavandudzwa kubva pamitombo yepasi chigare dzanaka dzadzechizvinozvino dzinodetseredza vanhu muzvitenda zvakaparadzana kamwe apo vanozwa nyama dzawo dzisingaiti zvakanaka.

Tinokurudzirwa kuti tikwanise kushandisawo mitombo dzechiyungu idzo dzakagadzirwa neunyanzvi kuti dzipedze zvitenda zvinenge zveinesa muntu ngaafarire kushandisa mitombo yechiyungu.

Mitombo yedu yechi yungu ino uya yaka siyana siyana imweni ndeye kuto isa yaka ite mvura yei pinda ne mutsinga mwe muntu yei tomupa simba eito kwanisa kupona.

Mitombo yechinyakare yakachinjwa ngevane unyanzvi kuti iendewo mumabhotoro yotoitawo yechizvino-zvino. Ichirapa zvitenda zvakaparadzana zvichienderana nekuti umwe ngaumwe munthu unozwei munyama dzake?

Tinokurudzira veshe vanotengese mitombo vakwanise kutengese mitombo dzavanoziya uye vakabvumirwa here kutengesera vantu mutombo, nekuti dzimwe mitombo dzikashandiswa nemuntu dzisidzo dzinokanganisa utano hwemunhu.

Mitombo yechiyungu inotidetsera apo tinenge tine zviyayiyo zvedu inokasira kunyaradza zviyayiyo ngatiendeyi kunotengeswe mitombo titenge tipone.

Tinokurudzirwa kuti kana tine hama dzedu dzabatwa ngechitenda chekurasa pfungwa teiende nadzo kuchibhedhlera dzinohloyiwa kana dzakorereka dzogariswa mumphatso dzinogara vanorwara pfungwa.

Tinokurudzirwa kuendesa varwere vedu vanenga vaine zvitenda zvikurushate masoro kana taona kuti mapirizi nemajekiseni haashandi voenda kumhatso dzinohloyiwa vanhu avavo.

Tino kurudzirwa kuti tiziye ndau dzino iswa vantu vanenge vaka shate masoro kuitira kuti tazo wirwa ne dambudziko mu ndaraunda kana mu mhuri ti kwanise ku detsereka tisamu siya eyi terereka.

Vana vadoko vanosisa kutatamura nyama dzavo, kuramba veitamba-tamba kuri kuda kuedza kuti nyama dzavo dzikure dzakagwinya mirunda yavo ikure yakagwinya kuitira kuti mangwana avo ange akajeka.

Vana vedu vadodori vanosisewo kuva vantu vanotoitawo zvemitambo nekusimbisa mabhonzo, veichovha mabhasikiri avo kuitira kuti, vakure vakagwinya.

Vezvehutano vane nguva dzavanohamba veidzidzisa veruzhinji rwenyika panjira dzekuzvibata nekugwinyisa nyama dzavo kuti zvitenda zvisavabata nekukasira.

Ukaona vabereki veitadza kutoziya kuti mwana unorwara ere, vamweni avatozvibatikiri ,asi tinokurudzirwa kuramba takaningira vena vedu, kuti vachinge utano ere .

Vana vadoko ,vanosisa kuendwa navo kuzvibhedlera kunohloyiwa nguva yega yega, kuvadzivirira kubva kuntenda dzakaparadzana zvichienderana ngekuti vanonzweyi, ntenda yabuda ngeyeyi, ngeyerudzii, inoendeyi.

Ana adodori anorumbidzwa nehurumende uye nevantukadzi vanokudziridzwawo kunzi vakwanise kurapwa zvitenda zvawo zvavanenge vanazvo pasina muduso.

Ruzhinji rwezimbambwe hunoona ruzivo rwakadzama kubva kune zveutano apo pavanohamba muntaraunda vechidzidzisa vantu. Nekupachenjedzo kuzvirwere zvingadaro zveida kubuda kana zvakatonyuka.

Variyo vashandi variyo vane mishando dzakasiyana siyana muzvibhehlera. Umwe naumwe unoite mushando vakwe vaakafundira kuchikora chepadera kudetsera vannezvitenda.

Muzvibhehlera mune vashandi vakasiyana siyana, vamweni avasi madhokodha avasi vanamukoti, asi vanotoshanda pachibhehlera pashandike vantu vanezvitenda vadetserwe.

Vantu vanokurudzirwa kuziya zvitenda nemazita azvo uye kuti ukazwa chakati chinongava chiini, kuitira kuti uzoende kuzvibhedhlera kune madhogodheya anenge akafundira zvechitenda chako.

Tinokurudzirwa kuziva vantu vanoshanda muzvibhehlera zvatinoenda teiziyawo kuti vanoshanda veirapa zvitenda zvipi kuitira kuti tizive chitenda chaunoenda kuna dhokota iwowo.

Vezveutano vanofundira mabasa akasiyana siyana kuzvikora kwavo kwavanoenda umwe naumwe unosarudza kuti unode kuzoonana nechitenda chiri tinezvitenda tinodetserwa ndivo ngekuti vane ruzivo rwakakwana.

Muzvibhedhlera mwedu varimo vanoshanda vaneruzivo, vaneunyanzvi nekudetseredza, nekushanda neveruzhinji. Vanemwoyo wakanaka, unotsengerera nekuzwisisa.

Variyo vane unyanzvi vane ndxondo dzakapinza vanoti tarwara kana tisina kunatsa kurwara asi tichida ruzivo rwekubetserwa kuzvibhedhlera tinongoriwana ruzivo rwetinoda.

Muzvibhodhlera medu tinowana kuine vantu vanoshanda zvakasiyana siyana vamweni vanoshanda kuhloya ngazi vindoioa muntu unozoiningerazve kuti aone kuti munechiini.

Varimwoo muzvibhedhlera vanoita nezvemadziso chete ari madhokodheya akatofundira kuti akwanise kudetsera vantu ngenyaya yemadziso.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa vashandi vakasiyana siyana vanoshanda mabasa akasiyana siyana asi vane donzvo rimwe rezveutano rekupedza ngekubetsera vane zviyayiyo.

Dzirimwo ndau mukati mweku gara kwedu mu ndaraunda mwedu tino dzidziswa vanoita nezve utano kurapa dhenda dzaka paradzana zvinoitawo kuti ndau yedu iwandudzwe.

Vashandi ve utano mu zvibhedhlera mwavo vano dakadza vano yemurisa ngekuti uno gumemwo voku yashira nge mufaro vei nyemwerera vasina kutsuduka kana ku tsemeka.

Varipo vanadhogodheya vakatodzodzira kutwasanura nhengo dzemuviri dzemuntu. Kunyangwe vana vadoodori vanogona kubarwa vanemakumbo asizi kumira zvakanaka, vanomanasurudza otonaka, mwana otohamba zvakanaka.

Tinavo vezveutano vakangofundira kureketa kwega zvichienderana nekuhloiwa kunenge kwaitwa zviro. Ivo ndivo vanozotora zviro zviya voisa mumashoko voreketera vamweni ventaraunda ritori basa ravo iroro ravakafundira.

Muzvibhehlera medu kune vantu vakafundira kudetseredza vanhu vanenge vakuwara mitezo dzavo vasingachakoni kuhamba vanovadzidzisa nekutaura navo votopona.

Dzirimondau mukati mwekugara, mukati mwenyika yedu, dzinodzidzisawo vanonasire mitombo neavo vangadaro veide kutodzidziswa kutodetsereka kuti mitombo iyi inoita magadzirirwei zvichidetseredza vantu muntaraunda kuti vasafa neinoponwa.

Zvitoro zvedu, zvitotengese mitombo, zvinosise kubeurwa, mukuwo nemukuwo weshe, ngekuti pane vanothikabezwa ngezvitenda madookoni veizodawo mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvive nadhokodheya kana muntu wakatobve kuchikora chinoita nezvemutombo kuti adetsere vanenge vauya kuzotenga mitombo pachitoro pake.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuva nemuntu wakafundira zvekutenga nekuziya mitombo akwanise kudetsera vanenge vauya kwaari.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvivhurwe mumabuya umo, kuitira kuti wanhu wasahamba mumango kana kutsvaka mari yekukwira zvimovha kuenda kunotenga mumataundi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kuva nevanthu vakatoenda kuzvilora kodzidzira zvemitombo nekuziya zveutano. Nekuzokonawo kuverenga zvinenge zvanyorwa nadhokodheya nokutsanangurira munthu mutombo wanenge anyorerwa kuti unoshanda sei.

Wanotengese mitombo yechiyungu tino wakurudzira kuti waane nemapepa anokhombidza kuti waakanofundira nezvazvo uye watenge mitombo kunobvumirwa nenyika.

Tinokumbirawo vanotengese mitombo vadzisire muduso dzakona nokuti dzimweni mitombo dzirikutidhurira, hatikwanisi kuhanira tichinge tanyorerwa nemadhogodheya.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje manje, varimo vanehunyandzvi vanodetseredza vanenge vauya kuzotenga mutombo nekubabuyira kuti mutombo wega wega unomwiwa sei, nguvai , uchidetserei.

Mitombo dzechiyongo dzinotengeswa mizvitoro zvakasiyana siyana tinokurudzira zvitoro izvozvo zvisatame mitombo kuitira kuti vantu vadetsereke vanyorerwa kuzvibhedhlera.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvazara zvoonekwawo zvei wanikwa mu mabuya munogara veu zhinji kuti vawane ku detsereka nekutenga mitombo pa sinde.

Zvibhedhlera zvedu zvimweni zvinoshama mutombo ngendaa yekuwandirwa kana yekutama mare zvinonyorera vantu kuti vanotenga kunotengeswe mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kuvawo nemovha yakanaka inoningirika yakavharika inoite kuti bukuta , mvura kana zuva zvisashaisha mitombo patinenge yeihambiswa.

Zvitora zvinotengese mutombo zvinosisa kuvawo nemovha yekushandisa yakanaka yakavhara isingaiti bukuta kana kupinze zuwa yeihambisa mutombo.

Panguwa yevandu vanotenga mitombo mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo vanosisa kunge veibhirwa zvinoshanda mutombo uyu kuti vasandozviuraya kana vashaisha kushandisa kana kumwa mutombo idzi.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisawo kuva nepekurongedzera pakanaka. Zvekuti mitombo inenge iri pamasherefu painoonekwa ngemuntu unenge eida kutenga asaneseka ngekutsvaka.

Dziriko mphatso dzinotengese mitombo. Dzinotovawo nemovha yadzo, yadzinotwarisa mitombo. Mitombo dzinosiso kutwarwa ngemovha yakanaka, yakavharika, isingapinzi zuwa rakawanda.

Zvirimwo zvitoro mukati me ndaraunda dza tinogara dzaka paradzana mu nyika yeshe ye Zimbabwe dzino tengesa mitombo yaka siyana siyana zvichi enderana nekuti muntu unozwa chitenda chakadini.

Munotengeswa mitombo ngamuve mune muntu unoziya nezvemitombo uye unoziya nezvinonyorwa naanachiremba pamakadhi evantu vanenge vane zvitenda

Mukurarama kwedu munharaunda dzedu zvirimwo zvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu. Vanotengesamwo vane ruzivo rwakadzama runobetsera umwe ngaumwe unenge achida zvitoro izvi.

Ngatitenge mitombo dzedu kuzvitoro zvinotengeswa mutombo vamweni vane mukuba wokuda zvakachipa zvisingavadhuriri votenge mitombo inotengeswe naninani mumapatomwo zvinokuwadze utano anhu we ngatisiyane nazvo.

Zviriyo zvitoro zvinotengese mitombo. Zvichitengese mitombo zvinosanganisirawo mukaka yevana nebota revana avo vanenge vachiri vacheche vanoda kupuwa zvinovaka muviri.

Tinode kubonga hurumende yakazozviti mamwe masangano ngaazviemere ega eiite zveutano kudetseredza kuti zvitoro zvemitombo zviwande vakwanise kudzitengera mitombo kunze kwenyika.

Tine vanotengese mitombo. Vane zvitoro zvavo. Vamweni vakutoitawo kuti muve namukoti kana dhokodheya vanotokwanisa kubaira vantu umwomwo vanenge vanyorerwa majekiseni.

Vanotengesawo mitombo yechirungu vanosisawo kuva nezvitoro zvinovakirwa mudhuze mezvibhedhlera kana mezvibhedhlera zvidodori kuti vantu vasahamba mumango vabva kuzvibhedhlera veitsvaka mutombo.

Mumphatso dzinotengesa mitombo ,dzirimwo mitombo dzakasiyana-siyana, asi rudetsero urwu rwunopuwa ngevantu vanenge vane ruzivo nezvekushandisa mitombo iyi ,kuti uyu unoshandei uyu unoshandei.

Tinokumbira veruzhinji kuti kana madhogodheya vakwanisa kuhambira vantu mundaraunda dzavo, vanhu ngavabude, nekuvatsigirawo nekuyaiya zvavanenge vauya nazvo.

Tinokurudzira vantu kuti vaende kunenge kweitwa mitambo inoita nezveutano veitodetsereka veitoudzwawo mazano ekuti vangadzivirira sei zvitenda muntaraunda

Dziripozvee nguva dzinobuda vautano veindodhibana nevantu mukati mwenharaunda vechitovapa ruziyo nedzidziso maringe nechitenda chavanenge vauda kuhamba veidzidzisa .

Tinokurudzirwa kuti kana vezvehutano veyihamba veyitaura nevantu, veyibvunza zvehutano, kana kupa vanhu ruzivo nezvechitenda chinenge chanyuka, tivayemere tiyayiye tidetsereke.

Zvibhehlera zvedu neveutano vanotombobuda vane zvinyorwa nezvipfeko zvinenge zveinotaura dambudziko ravanenge vachishambadzira kune vanhu munharaunda

Tinotenda hurumende yedu inoramba yakakoshesa hutano hwevantu. Ndosaka ichidekera mapazi akadzi emera eibatana nezveutano avavo kushambadzira mashoko ezvitenda.

Panobuda zvitenda muntharaunda dzakaparadzana, vezve utano vanobuda veindopa chenjedzo nekoodzidzisa kuti chirwere chakadai chinorapwa sei, uye chinodziirirwa sei? Musati mauya kuchibhedhlera.

Veruzhinji vanodhibana nevezveutano munguva yakaparadzana, kurikupanana mazano echenjedzo yekuti zvitenda zvakaita seizvo, neizvo zvingarapika sei.

Pashi rino reshe vezveutano vanopa ruzivo kuruzhinji rwevantu, kuti vaziye ikodzero dzavo zvisinei nekuti mukadzi kana kuti murume asi kuti vadetsereke.

Bazi rezveutano rinombopota reidhibana nevantu kuri kuvapa chenjedzo dzakasiyana -siyana maringe nezvitenda zvingadaro zvapararira, zvanyuka kana kuti zvichada kuuya.

Veruzhinji vanoungana munguwa dzakaparadzana, vachibhuirana nezveutano nekunaka kwakaita nyika yavo, vachiziya kuti hai vanoda kuitei kuti chitenda chisapararira.

Tine vatinavo vasharuka vanokwanisa kupawo mazano nekuudza ntombi kuti chii chakoshera kudzivhara muviri wako uye kuchenjerera zvirwere zvepabonde.

Ndombi dzedu nanamai vedu vanenge vane pamuviri ngavadakarire kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuti mwana uri kukura zvakanaka ere mundani imimi mai mwakagwinya ere.

Tinokurudzira kuti vantu veshe vanenge vafunga kupinda muwanano vapinde vechizivana kuti ropa reumwe rakamira sei kuitira kuti vabare mwana unenge akagwinya.

Varumbwana nevasikana vanopota veidzidziswa kuzvichengetedza kakurutu munguwa yavabva zera vonasirira kuroora nekuroorwa kuti vaone kubara zvakanaka.

Ndombi nevasikana vabva zera ,vane nguvawo yekutobhuirana kuti vanoshambidzika sei, nekubata mwiri yavo yakafishika ,ine chekuita nekubara ,kuti vasabatwa ngentenda dzepabonde.

Ndombi dzinofundiswawo ngezveutano hwemuviri hwavo kunyanya nyanya hutano hwokuenda kunguwa uye kuti vangagadzirasei zviro zvekushandisa varikuguwa yavo.

Ntombi nemajaha zvinokurudzirwa kuti kana zvafunga kuinda muwanano kana kuita zvebonde , zvitange zvahloyiwa ngazi nezvirwere zvepabonde kuti zvisangane zveiziyana kuti mumwe naumwe akamira pari .

Vasharuka vanokurudzirwao kufundise ndombi dzedu nezvemazuwa ekuenda kunguva kwavo mekuti vangaita utsanana hupi uye nezvepabonde kuti vave madzimai akangwarira.

Vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kuti vakwanise kugwinyisa muiri dzavo veishandisa zviro zvisina musanganiswa kana mitombo. Vanokurudzirwazve kuti vamwe mvura yakawanda.

Zvakakosha kuti mudziyo unoterera muntu Pachipfuwa chake dhokodheya akaisa munzeve uvepo muzvibhedhlera ngekuti ndiwo unoshanda maningi.

Vanoita zvemutambo vanokurudzirwa kuramba veitasamura nyama dzavo, kuitira kuti vasazomwe mitombo dzimweni dzinozovakanganisa kuti vasazotambazve mitambo .

Vanoita zvekurumba vanoita zvekutata mudza nyama vanoita zvekugwinyisa makodo vanayo mitombo yavanozoshandisa kudzororedza nekubvisa marwadzo

Vanoite zvemitambo vanoramba vakakurudzirwa kuti vave vantu vakagwinya miiri dzavo. Vanosiso kumukira veitwasanura yama dzavo. Vafarire kumwa mvura yakawanda.

Tinotenda hurumende yedu inoramba yeitikurudzira kuti, muntu ngaashandise chipo chake, asi vanoita nezvemitambo, ngavamwe mvura yakawanda, nekuzvitasamura mwiiri dzavo.

Tinokurudzirwa kuti avo vanenge veiita zvemitambo varambe veihloyiwa nemadhokodheya nanachiremba kuitira kuti vaenderere mberi nemitambo vasina zvifo zvavanenge vanazvo.

Vanotamba mitambo, vanokurudzirwa kuti varambe veigwinyisa mabhonzo awo, veisimbisa nyama dzavo. Asi chikuruti ngavamwe mvura peshe pavanenge vari.

Zvakawanda zvingwanda-ngwanda zvinokwanisa kushandiswa nadhogodheya, kana mutenda kuti pachibhedhleya pavanikwe peienderera mberi pei hamba zvakanaka.

Tinazvo zvinodetseredza kuti dhokodheya atoona chitenda chemuntu. Kana akatorawo chiro akaisa pamiri pemunhu unotoona muchivhitivhiti make kuti zvii zvirikuitika mukati mwemiri zvichienderana neutano hwake.

Zviriyo zvimichina zvanaka mazuvaanaya zvinokwanisa kuona zviri mukati mwemuviri memuntu zvichitobuditsa pachivhiti vhiti dhokodheya achitoona okwanisa kuhloya kuti chitendanyi chinoda kurapwa ngenjiranyi.

Muzvibhedhlera mwedu zvirimwo zvinodadisa, midziyo inoshandiswa kudetseredza varwere vanenge vauya kuzohloiwa kurikutsvake ndaramo kwayo.

Tinokurudzirana kuti tifambirane nenguva, tisasarira kumashure. Vantu ngavakasire kutengawo zviro zvekushandisa kuti vahloyewewo vachitaura nadhokodhera vari kanyi.

...zvino-zvino chakauya, madhogodheya otokwanisa kubhuya ngemutenda arikanyi, veitomudetsera pachivhitivhiti. Veitomupawo mutombo waanokwanisa kuotenga kuzvitoro zvemitombo.

Tinokurudzirwawo kuti tikwanise kurya muriwo dzakasiyana siyana dzemishango nekuti dzimweni dzacho dzinodzasire chitenda kana kutotidzivirira wotopona wakagwinya

Mitombo dzedu dzechianhu dzino shandiswa zvakasiyana-siyana. Ngati chengetedzei mbiti ngekuti hatizii kuti uyu unoshandei kana uyu unoshandei. Asharukwa edu ano dzichengetedza.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanodakarira chinyakare chavo kuti vakwanise kuchishandisa, tinofanirwa kuwirirana neasharuka ane ruzivo kuitira kuti nhaka yedu ive yayeusina usiye .

Mitombo yepashi chigare irikudetsera nanyamashi uno ngokuti paneimweni mitombo yechiyungu isikakoni kurapa zvine gwinyiso kudarika mitombo yepashi chigare.

Mitombo yedu yechinyakare inodetseredze kugwinyisa nyama munguwa apo tisati tanodetserwa kuzvibhedhlera, tisanyanya kupona nemitombo yedu yechinyakare tisati tahloiwa.

Mitombo yedu yechinyakare inodetsera yaamboo nyamashi unowu kune vane ruzivo rwazvo vanosisa kurishandisa maringe nekuti inoshandiswei.

Tine vantu vava kukwanisawo kuita mapindu ekurima mitombo dzechiantu dzekutodetsera vaya vanogadzira mitombo dzechiyungu.

Tinoona mazuva anaya zvodakadza, zvodadisa nyika yedu yakakwanisawo kuva nemitombo yechivantu yayakavandudza, kubva mugavakava kuiisa muzvidhumbure. Vantu votoshandisa, votorapwa.

Tinokurudzirwa kuva nemitombo dzeduwo pamhatso pedu kutorima kuitira kuti tidetsereke apo tinenge tabatwa ngezviyaiyo zvine mitombo yechiantu yatinoziya.

Kune mitombo yechiantu yavandudzwa inotobvawo kumimbiti dzirimushango kana kubva kumhuka yotokwanisa kudetsera vantu kuti vakwanise kurarama.

Tinokurudzirwa, kuti tiziye mitombo dziri muntharaunda medu, dzechiantu kuti tidetsereke ndidzo ,apo tinenge tabatwa nehutenda ,hunenge hwatinesa ,pamuzi pedu.

Zviri ku kwidziridzwa zviro zve mitombo yechi antu chedu kuti zvikwanise kuitawo ma pilisi anoto mwiwa ane chipimo ne mukuvo kuti vantu va wane kumwa vaka sungunuka.

Tine vantu vavakukwanisa kutora mitombo yedu yechiantu mumakwasha, magomboti edu veimagadzira zvakanaka veimaisa muzvigubhu kuti zviwane kuningirika.

Mitombo yedu yechianthu kare karetu yaiitwa sekuti uroyi kana ukaonekwa unayo kana kuti vanthu vaitofunga kuti pane waunoda kuuraya vasingazivi kuti asharukwa vedu vaiziya zvavaiita vaizvidziirira kubva kuhutenda hwakawanda.

Tinotoona kuti vandu vakuziya kuti upenyu hwedu hwechianhu hwanga hwakakosha, vasharuka vaiziva zvaaiita, vakutora mitombo yechianhu iyani veiisa mumapilitsiwo kuti vandu vatodetsereka.

Mitombo yatinayo yechiantu vamweni votoinasira zvakanaka zvekutoti unotoiyemura wotode kuishandisa kudhayako zvaidhanisa zvainga kurorwa kana une mitombo yechianhu.

Tinayo mitombo dzechiantu vanoshandis mitombo yekudhaya vaisa muzvigubhu zvisikaningiriki mazuvano vokurudzirwa kuita utsanana pamitombo dzavo .

Tinoona ngenguva imweni vantu vanozi vakafemesa vakaenda kunana dhogodheya vanobhuira kuzwi endai momwa mandimu. Zvoronza kuti mandimu yagara iri mitombo yapashi chigare yaishanda kunyazi kurapa chikosoro kana kuti gotsorwa.

Zvaiyaa zviriyo nanyamashi zvichiriyo kuti nzindee nemakomboti zvinodetseredzaa yaamboo, kuyazi zvavandudzwaa mukurapa zvitenda zvakaparadzana.

Dzona mitombo dzo dzechi nyakare dzaku vandudzwawo dzichito endawo muzvi tumbula zvigaba zvichito shandisirwawo zvipimo pega pega pa vanenge veidzi shandisa.

Mazuwano mitombo yedu yechivantu yotoiswawo muzvigubhu zvakanaka, yotonyorwawo nemazita nechipimo kuti muntu unomwa zvakadini panguwa yakadini zvichirapa kwemazuwa akadini.

Vantu vanenge vane zviyaiyo zvimweni, zvimweni azvidi chibhedhlera, zvimweni zvinotoda makwasha emushango mwatinogara, teidetseredzwa neasharuka edu ,anoziya mitombo.

Vantu vodakadza nokuti vakuitavo zvekusima mitombo yechiantu kutoita bindu ravo. Veitotengesera vanokwanisa kudzigadzira kuite chiyungu.

Mitombo yechianhu yokwanisawo kunasurudzwa yeishandiswa mashakani, kana maruva, kana makwande , kana nzinde yotoiswa muzvigumbure zvakanaka yanaswa nevana mazvikokota.

Mitombo yepashi chigare inodakadza ngekuti hai inobva mumagarire edu ndau dzedu mumagwasha umwo mwetinenge teikuma nekuzoichwanyachwanya nekutwa kuti ite mubukuta idetseredze kubvawo muzvitenda zvakaparadzana.

Mitombo yedu yechiantu mizhinji yakona yokwanisa kutoiswa muzvigaba kana muzvibhokisi zvekutoti muntu unototenga otonoshandisa zvine chipimo.

Mitombo ye pasi chigare ndiyo mitombo yai shandiswa nge madzi tete guru edu na nyamashi unowu dzino shandiswirwa pamwepo nedze chiyungu kuri kuda kuedza kurapa matenda aka siyana siyana mu mwiri dze vantu.

Mumaponere edu nemagarire edu pashichigare, vakuru vedu vaishandisa mitombo yechinyakare inodaidzwa kuti magomboti, nzinde.

Tinokurudzirwa kuti tikwanise kushandise mitombo dzedu dzechianhu teidziziya, tisingadzi sanganisi kana kudzishaisha. Ngekuti tikadhandise mitombo zvakaipa, dzinokuvadza utano hwedu.

Muzvibhedhera mwedu kubva nekubva vantu vairapwa, nazvino vari kurapwa asi vazhinji vevasharuka vedu vaiya vasingadi kuvhakachira zvibhedhlera veida kupona ngemakomboti avaizvinasirira mundaramo dzavo.

Pasichigare pasi pachakatakwa ngenyundo nzinde, makwati, makomboti ndiyo yaiya mitombo yechinyakare yaigwinyisa vasharuka vedu.

Tino kurudzirwawo kusima mimbiti yedu mitombo yedu mwetinogara kutoita ma gadheni mabindu anoita kuti tarwara tikasire ku detsereka tisati taguma kuzvi bhedhlera.

Mitombo yepasichigare yaidakadza endi inga yakanaka ngekuti madziteteguru edu vaikona kutopona vasizi kumbovhakachira ndau dzechibhehlera kundorapwa.

Zvinodakadza sei kana zviro zvamunorya kumakanyi menyu semuriwo zvozikanwa pashi reshe kuti mutombo unodzivirira zvimweni zvitenda zvinodakadza.

Mitombo yechinyakare inoshandiswa nen'anga yaidhanisa kuireketa mazuwano yodadisa kuti unoziva mitombo dzechiantu.

Munga dzedu dziri mumakanyi vana chiremba munoshandisa mutombo dzechiantu dzimweni dzinoangarara dzeishandisa mutombo dzakaipa dzinokwanisa kukuwadza vamweni muupenyu.

Mitombo yedu yechiantu mizhinji yakona inoshandisa mashakani vantu vanotora mashakani vamweni vanomaomesa. Vamweni vanomakacha-kacha achakatota zveshe zvinodetsera muntu.

Tinokurudzirwa kuti tishandise mitombo dzechianhu tichinge taoonawo ana chiremba vechianhu vanotipa asi tinofanirwa kukungwarira nekuti anaChiremba vechivanhu ava vanoshandisa huroyi

Vasharuka vedu vaita zvekunasire mitombo ngekurapa matenda akasiyanasiyana asi mazuwa anaya vokurudzirwawo kuti vazviite vanemapepa vachiitawo zvinyorwa zvinooneka.

Vana chiremba vedu vechiantu ngavakurudzirwe kusiya basa reshandisa gwasha kuuraya mitezo dzevamweni kana kumashandisa magwasha iwawo kurowa zvinopa kuti vantu vazotka mitombo dzechivantu.

Karetu zvaitwisa kusangana nemuntu anenge anemitombo dzechiantu. Vaitonzi muroi mazuva ano zvodadisa zvovanise ndaramo nemari nekuisa nyikavo pamhepo.

Mitombo yepashi chigare muchibarirwe chedu nanyamashi unouyu kunyazi chiyungu chayo. Asi ichiri kubetseredza kakurutu teigara nemadziteteguru edu ana sorojena.

Tinokurudzirwa kusima mitombo mumamizi edu kuti tikwanise kudetsereka petinenge tabatwa ngezvitenda zvinokwanisa kurapwa ngemitombo dzedu dzechiantu.

Vana chiremba vedu vechianhu, vane mitombo dzevanokoshesa, asi vane dambudziko rekusada kuudza vantu mitombo nemazita adzo kuti anoshandei. Ndivona vega vanode kurapa zvitendazvo.

Vana chiremba vedu vanoshandisa mitombo yechianhu, tinovatenda nhekushingirira kuzvika zvazoonekwa kuti varikushanda basa gurutu vabvumirwawo kutopa mitombo dzavo kuvantu.

Vanachiremba vechiantu vaakukurudzirwawo kutoita mapindu avo eminda dzemitombo dzechiantu kana kutounganidza magwasha avo veimaomesa vozodaidza anamazvikokota vovaongorera mitombo dzavo.

Makare kare edu madziteteguru edu aishandisa mitombo inoozi magomboti yaibva mumimbiti, yaibva kumakwasha muntaraunda dzatinogara .

Tinokurudzira vanoita nezvekurapa vasharuka vedu veishandisa mutombo yechivantu vawewo nezvinyorwa zvinotaridza kuti mutombo uyu unorapa chiini.

Tinewo vasharukwa vedu vanoshandisa mitombo dzechiantu kurapa nekudzivirira zvitenda ngazvikudzwe zvinyorwe zvizarewo pashi rose.

Tinotenda vana chiremba vedu vakagara variyo asi kudharako vaishiorwka nevantu vemachechi asi mazuvano mumachechi votoparidza havo nezvemitombo yechiantu kuti inodetsera.

Mitombo yechiantu inonyanya kushandiswa nen'anga asi mazuwanaya azvichashamisi kutoti mwana mudodori unotoziya mutombo dzechianhu dzekushandisa nekuti zvinyorwa zvakakutonyorwa.

Tine vasharukwa vedu vanoita zveu n'anga vanachiremba vedu vanoita zveu n'anga vanokwanisa kugadzira mutombo dzakakasiya siyana eidzi sangananisa angava mashakani emiti dzakasiyana kuti akwanise kurapa matenda.

Tina asharuka edu anochengetedza mbiti nekuziye mbiti mushandire wadzo kuti unorapa zvitendanyi. Vamweni vanoshandisa mashakani, vototwa votopa muntu, otopona.

Vasharukwa vedu vakagara veita basa rekurapa vantu veishandisa mitombo dzechivantu vakukwanisawo kusima mapindu awo panooneka azvichadhanisi kuti muntu une bindu remitombo yechivantu.